Igitungwa bita inka kigendera ku maguru ane, kikagira umurizo muremure, amatwi manini n'utwiso twirabura hamwe n'amahembe abiri maremare. Akaba ari igitungwa gifise agaciro kanini imbere y'amaso y'abantu.

Umurima munini w'ibigori urimwo utwatsi ukabamwo n'ibiti vyinshi vyibigazi arivyo vyamako imise bahinguramwo amamesa canke amashami yabo bagahinguramwo imikubuzo .

Umukenyezi ahagaze ahantu mu murima afashe mumaboko yiwe agaseke karimwo irengarenga ubwoko bw'imboga akaba yambaye impuzu zisa n'umuhondo akaba akenyeye n'igitenge kirimwo amabara y'umuhondo nayatukura haruguru yiwe hakaba hari uyundi mugabo yunamye.

Ishamba ririmwo ubwoko bw'ibiti bita umukaratus. Bikaba bifise ibara risa n'umuhondo bikagira amashami asa n'icatsi, hasi hakabaho amashami yumiye hasi mur'iryo shamba.

Kimwe mu vyamwa imana yaremye bita indimu akaba ari camwa ngira akamaro mu guhingura ibinyoga bimwe bimwe canke imiti ico camwa kikaba gisa n'urwatsi rutoto n'amashami yo ku giti akaba asa n'urwatsi rutoto.

Igiterwa bita ishurwe rirerire gose rifise ibara ritukura riri iruhande y'inzu y'amabara yera hakaba hariho n'utwatsi iruhande yaho dufise amabara y'icatsi.

Ibikoko binini cane bita imvubu bisanzwe biba mu mazi vyasohotse biri ku nkengera y'ikiyaga biri kumwe n'utundi dukoko tubiri two mu bwoko buguruka bita inyoni.

Umukenyezi yambaye impuzu zirimwo ibara ryubururu, ritukura nibara ryera ariko aragaburira igitungwa bita Inka gifise ibara ryirabura amaguru maremare namaso yirabura.

Umukenyezi ahagaze ahantu bororera Inka yambaye impuzu zamabara atandukanye tuvuze ayera ayatukura nayasa nicatsi ariko agaburira Inka ifise amabara yirabura nayera, akaba ariko ayiha ubwatsi.

Imfungugwa bita ibiharage ziri muduseke tujishe ,bimwe bikiri mu mashishwa ibindi bahejeje kubitonora, bikaba biri mubi fungugwa bifungugwa cane nabenshi kandi bikundwa cane.

Ahantu heza cane bita ku kiyaga kuko aba ari impande y'ikiyaga hari ibigazi vyinshi bitoya na binini hakaba hari n'amazu yera hamwe nibindi biti bitandukanye.

Umurima munini urimwo ibigazi vyinshi biteye neza k'umurongo ukaba urimwo n'utwatsi tugufi tugufi, nutundi tureture. Hakaba hariho n'umufurege urimwo ivyondo.

Igitungwa bita Inka kigendera kumaguru ane kikagira amahembe maremare gifungura ubwatsi kikaba gifise akamaro kanini mukuduha amata, inyama Eka n'ibindi vyinshi.

Umugwi utarimuto w'ibitungwa bita inka bifise akamaro kanini mubuzima bwaburi muntu wese aho bishobora kuduha amata, bikaduha urushato dushobora gukoramwo impuzu ziriko zirarisha.

Ikibanza kinini cane canikiwemwo intete z'ibigori, kugira zume barangize bazihinguremwo ubufu. Hakaba n'umukenyezi ahagaze impande y'izo ntete, yambaye impuzu z'amabara yera.

Bimwe mu bikoko biba mu mazi bita imvubu akaba ari ibikoko bigendera ku maguru ane bikaba bifise amatwi matoya bikagira utwiso dutoya bifise ibararyirabura ni ibikoko binini cane, kandi biryana.

Rima munini cane urahanu ku musozi uteguwe neza uteye neza ukikujwe n'ibiti vyinshi hakaba hateweko ibiterwa bita icayi hamwe n'ibindi biterwa bitandukanye.

Amazi meza cane ava mu misozi, amanuka ari menshi cane asa neza, abantu bakunda kuja kwoga canke kuyaraba gusa kubera abereye ijisho.

Ibikoko vyo mw'ishamba bita inkende, vyugaraniye ahantu babitungiye, bikunda kurya imihwi gose, biri kumwe n'umuntu yambaye impuzu isa n'umuhondo ariko abiha amazi yo kunywa.

Mubikoko vyo mubwoko biguruka bita inuma. Akaba ari agakoko keza gafise ibara ryera nderere, atarindi rivanzemwo gafise utwiso twirabura kakagira utuguru dusa n’ibara ritukura, hamwe n’umunwa utukura

Igiterwa bita umwungu, ni igiterwa ngirakamaro kandi kiryoshe aho bashobora kugitegura mu kugiteka mu mazi ashushe canke bakagishira mu biharage, aho giteguwe indani kiba gisa n'ibara ry'umuhondo.

Utudobo dutoya dushika kuri dutandatu turimwo ivyamwa bita umucungwe akaba ari ivyamwa biryoshe kandi bifise akamaro kanini ku buzima bw'umuntu na cane cane ku bana bakiri batoya kuko usanga bibagaburira iyo bakiri batoya cane.

Umurima ukikujwe n'ibiti, hepfo yawo hari amazu afise amabara atandukanye, harimwo ayera, ayatukura hamwe n'ayasa amabara y'umuhondo, haruguru yaho hari inzu itarahera.

Umurwi w'ibitungwa bita inkoko, aho dushobora kuba dufise inkokokazi hamwe n'isake, ivyo bitungwa bikaba bifungura utuntu duto duto tw'udutete nk'umuceri canke intete z'ibigori.

ibitungwa bita inkoko hariho izitukura hakaba izera hakaba n'izindi zifise amabara y'irabura n'ayera bimwe mu bikoko bifungura udutete dutoto nk'ibigori canke intete z'umuceri.

Abantu batari bake bakoraniye ahantu hari ibiti vyinshi n'utwatsi dukuri dutoya, hakaba abicaye hamwe n'abahagaze bafashe ingurube, hakaba abambaye udutambara ku mitwe yabo n'abandi bambaye udutambara ku mazosi.

Umuntu yicaye, ariko arakama kimwe mu bitungwa ngira akamaro bita inka kikaba ari igitungwa gifise akamaro kanini mu buzima bw'umuntu, ndetse gise agaciro kanini mu maso y'abantu.

Indimo iteye neza irimwo imboga hakabaho n' umuntu ariko aravomera izo mboga yambaye impuzu z'amabara atandukanye aho tuvuze ibara ryirabura akaba ariko akoresha icuma gifise ibara ry' umuhondo.

Umugore w' umukenyezi ari mumurima w' ibijumbu ariko arabagara yambaye agatambara kumutwe arikumwe n' umwana wiwe, hakurya yaho hari amazu menshi hamwe n' abandi bariko bararengana hakaba hakikujwe n' ibiti vyinshi.

Igifungurwa kiri mu bwoko bw'imboga gisa n'icatsi kibisi inyuma indani kikera kiriko gicuruzwa n'abakenyezi bicaye bambaye ibitenge birimwo amabara atandukanye :tuvuze amabara atukura, ayera, ayirabura.

Ibitungwa bita inka gifise amabara atandukanye, ayera n'ayirabura, kiriko kirisha ubwatsi aho gisanzwe gitungiwe, akaba ari igitungwa gifise akamaro kanini mu buzima bw'abantu, aho kiduha amata, eka n'ibindi vyinshi.

Umugabo yambaye impuzu irimwo amabara yera n'ayasa n'ubururu, afashe mu kanwa ico bita itabi, akaba ari ikintu bishobora kunwa basohora umwotsi, kikaba kidafise akamaro mu buzima bw'umuntu na gatoya.

Ibiti binini binini bitemaguye ibipandepande bita ikwi; bamwe bamwe bakoresha mu gucana umuriro. Biri ahantu hakikujwe n'umurima munini w'igiterwa bita ikawa. Hari n'utwatsi twinshi twumye.

Abantu bashika kuri batandatu bambaye impuzu zifise ibara ry'umuhondo, bahetse igikoresho ku mugongo bakoresha mu kuvomera ibiterwa, bariko bavomera umurima munini cane ukikujwe n'ibiti vyinshi kandi urimye neza.

Ikibanza kinini cane kirimwo utwatsi dukase neza eka hasa neza hakikujwe n’ibiti bihazunguruka, hakaba hari n’icuma gikorehwa mukuvomera ico kibanza.

Imfungurwa iri mu bwoko bw'imboga bita indagara ikaba ar'imfungurwa ikundwa, kandi iryoshe ishobora kuva mu nzuzi canke mu biyaga aho bashobora kuyiroba ikaba ar'inrya ikundwa na benshi na canecane abava mu biyaya.

Umurima urimwo ibiterwa bita ibitoke atari vyinshi hamwe n'utwatsi dutoya akaba ari ibiterwa bifungurwa kandi binaryoshe bifise amashami asa n'icatsi ukaba ukikujwe n'amazu.

Igiterwa co mubwoko bw'imboga bita umusoma akaba ari igiterwa gifise amababi manini bakaba bagiteka mu mazi bakagikoramwo ibintu vyinshi vyogufungura bashatse bakagiteka no mubiharage.

Umurima utarategurwa urimwo utwatsi dutoya ukabamwo amashami yakorotse yumiye hasi n'ibindi biti vyinshi ibiti vy'imyembe n'ivyo imicungwe hakaba n'abandi bakenyezi bariko barategura uwo murima.

Umurima munini cane uteguwe neza ku murongo utewemwo ibiterwa bita ibijumbu hakaba harimwo n'utundi twatsi tukiri dutoya uwo murima ukaba ukikujwe n'ibindi biti vyinshi bitandukanye vyo mu bwoko bitandukanye.

Ishamba ritari rito ririmwo ibiti bitandukanye birebire nabigufi, hakaba harimwo n'ubwatsi bwinshi n'amashami yakorotse ava kurivyo biti agaca yumira hasi.

Umurima munini urimwo ibiterwa bita amateke muriwo hakaba harimwo n'ibindi biti vyinshi, n'ubwatsi butari buke ukaba ukikujwe n'ibindi biterwa bitandukanye.

Umurima utewemwo igiterwa bita ibiharage, kikaba gifise amashami ashobora gufungurwa nayo nyene yama akura ariyo mpanvu bashingamwo ibiti kugira ayo mashami adugeko.

Ishamba rinini gose ririmwo ibiti birebire na bigufi, hakaba hariho n'utwatsi turere n'utundi tugufi bakoresha mugukora ibintu bitandukanye hariho n'amashami yakorotse yumiye hasi.

Umurima munini urimwo ibiti vy'ibigori biboneka ko baheruka kuwusoromamwo. Ivyo bisigarira vyumye, hakabaho n'utwatsi dukuri dutoya n'utuyira abantu bacamwo, ukaba ukikujwe n'ibiti vyinshi.

Umugabo ateruye ivyamwa bita imyembe hakaba hariyo niyindi ipanze ku meza akaba ari ivyamwa biryoshe cane kandi bikundwa n'abana cane bifise akanovera, aho turafise imyembe itandukanye hariho iyiba ihiye niyindi itaba irasha yose iraribwa.

Abantu benshi bikoreye ibiseke birimwo igiterwa bita icayi , harimwo abagore n'abagabo , abagore bakaba bambaye ibitambara ku mitwe yabo , bakaba bariko baca mu nzira irimwo ibiterwa bita icayi , n'umurima usa neza, n'ibiti vyinshi.

Igitunrwa bit'impene gifise amabara yera n'ayirabura kigendera ku maguru ane, kikagir'amatwi maremare, n'amaso yirabura , gifungura ubwatsi, hakaba n'umukobwa yambaye impuzu zirabura yunamye ariko arayikorako.

Igiseke kijishe kirimwo ibiterwa bita ibiriya bimwe bikaba birimwo indani ibindi bikaba biri hasi akaba ari infungurwa ifungurwa cane kandi inaryoshe bakaba bakunze no kuyiha abana bakiri bato bato kuko ibafitiye akamaro kanini.

Abakobwa babiri bakiri bato bambaye impuzu z'amabara y'umuhondo hamwe n'ayirabura, udutambara ku mitwe bavuye gusoroma ibiterwa bita ivyema hamwe n'imboga bateruye n'isuka ku bitugu.

Igiterwa bita umwungu, ni igiterwa gikura ari kinini cane kikaba gifise ibara risa n'umuhondo indani, kikaba kinaryoshe. Bashobora kugiteka mu biharage canke bakagiteka mu mazi ashushe, kikaba gikundwa na benshi.

Abakenyezi bashwa kuri batanu bahagaze ahantu ku karira hakikujwe n'ibiti vyinshi hamwe n'igiterwa bita igitoke bambaye impuzu z'amabara atandukanye harimwo ayirabura aya sa n'urwatsi ayoumuhondo bambaye n'udutambara ku mitwe.

Umurwi w'abantu batari bake bahagaze ahantu mu murima, umwe muri bo akaba yicaye ariko aratera igiti yambaye impuzu zera n'izirabura, abandi bakaba bamukikuje.

Icamwa bita ibungo .Akaba ar'icamwa kiryoshe cane kandi kiryohera abana indani gifis'ibara ry'umuhondo inyuma rikagira ibara ritukura rikagira n'utubuto twirabura , n'amashami asa n'urwatsi.

Umugabo ahagaze mu murima afashe ibiterwa bita imyumbaci yambaye impuzu z'amabara atandukanye harimwo ayera nayirabura inyuma yiwe hahagaze umukenyezi yambaye impuzu yimbeho n'agatambara ku mutwe, ariko ararima.

Imifuko myinshi igerekeranyeko irimwo ifu y'ibigori, ifise ibara ryera ikagira ivyandiko bitukura nibindi bisa n'urwatsi rutoto, iruhande hakaba hariho iyindi mifuko ifise ibara risa n'umuhondo.

Rima munini cane usa neza utewemwo igiterwa bita icayi akaba ari igiterwa gifise agaciro kanini kw'isi yose, ndetse nangira akamaro mu mubiri w'umuntu hakaba hariho n'abantu bariko barasoroma bikoreye uduseke tujishe.

Abantu bashika kuri batanu bafashe amasuka, bose bariko bararima baryohewe bambaye impuzu z'amabara atandukanye bari mu murima w'ibigori biboneka ko bariko barabagara.

Umuganda w'ivyimburwa bita ibiraya akaba ari ifungurwa abantu bakunze gufungura cane kw'isi na canecane abana bakiri batoya, kuko ari fungurwangera akamara mu buzima bwabo ikabana nta nga nguvu.

Ibiterwa bita ibigori, banikiye bikuma aho bashobora kubihinguramwo umusururu, ubufu bashobora gucumbamwo umutsima. Umusururu uryohera abana kandi ari imfungurwa bakunze guha abana mu gukura kwabo.

Umugu w'abantu benshi bari ahantu mu murima bamwe bahagaze abandi bicaye, bambaye impuzu z'amabara atandukanye, ayera ayirabura ayatukurua ayasa n'icatsi, ayasa n'umuhondo.

Nico bita isafuriya ikozwekija mbere batetsemwo ifungurwa bita ikijumbu akaba arifungurwa ngira akamaro, ndetse na ntanga nguvu mu mubiri w'umuntu ikaba isosa cane igakundwa na benshi na canecane abana.

Umurima utewemwo igiterwa bita ikigori, hakaba hariho n'utwatsi dutoya. Muri ivyo bigori hariho ivyo bamaze kwamura n'ibindi bikiri ku biti. Muri ivyo hakaba hariho ibitarakura n'ibindi vyamaze kwuma.

Isoko bacururizamwo ifungurwa zitandukanye aho tuvuze : itomati, ibitunguru, inyama ndetse n'ibindi ... Harimwo nabariko baracuruza benshi muri bo bahagaze abandi bicaye.

Bugu b'abantu batari bake bahagaze iruhande y'umurima w'ibiharange bitarakura bambaye bose muzo hejuru isa necatsi hakaba abagabo babiri bambaye inkofero ku mitwe bose hakaba bafashe inkaratasi mu minwe.

Umurima munini cane usa neza urimwo ibiterwa bita ibigori muri wo hakaba harimwo n'ibindi biti vyinshi hakaba n'abantu bariko barashira ifumbire muri wo bambaye udufuka munwa.

Bimwe mu vyamwa Imana yaremye bita umucungwe cama kugiti gifise amashami asa n'icatsi gifise akanovera kadasanzwe ndetse kira na ribwa cane gifise akamaro kanini mu buzima bwa buri muntu wese na canecane ku bana bakiri bato.

Ihuriro ry'ivyamwa bitandukanye, murivyo hakaba harimwo: imihwi, imyembe hamwe n'imicungwe, akaba ari ivyamwa ngirakamaro mu buzima bwa buri muntu wese ndetse ku bana bakiri bato bato kuko bifise akamaro kanini.

Ibitegwa bita ibigori ni bimwe mu bitegwa bashobora guhinguramwo umusururu canke ifu. Bashobora kubifungura vyokeje canke biteste mu mazi. Bimanitse ahantu ku kigega aho bamanika ibitegwa bimwe bimwe vy'intete kugira vyume.

Abakenyezi babiri bari mu murima bafashe ibikoresho vyo kurima bita isuka, bose bahagaze bambaye impuzu z'amabara atandukanye bariko babagara umurima w'ibijumbu.

Abantu bahagaze mu mwimbu w'ibiharagebikiri mu mashishwa bariko baraganira bambaye impuzu z'amabara atandukanye tuvuze ubururu amabara tukura ayirabura na yera inyuma yabo hari umurima w'ibigori.

Abantu bashika kuri batandatu bahagaze mu murima w'ibigori uteguwe neza ukikujwe n'ibiti vyinshi hamwe n'igiterwa bita igitoke, muri bo harimwo umwe ahagaze afashe umuringoti w'amazi ari kuvomera.

Umurima munini cane utewemwo igiterwa bita umuceri akaba ari imfungurwa ifungurwa nabenshi kandi igakundwa nabenshi ikaba isanzwe iterwa mu mazi menshi kugira ishobore gukura neza akaba ikikujwe n'umurima w'ibitoke.

Umukenyezi yambaye impuzu zisa n’ibara ryumuhondo ateruye agaseke kajishije ariko aramura ibiharage bikiri kumashishwa ,akaba ari igiterwa gifungugwa cane kandi kinaryoshe.

Indobo zinini zinini zirimwo intete z' ibigori bariko barazi nobora imbere yuko bashobore guhingura ubufu mukuronka umutsima bagahingura umusururu n' ibindi vyinshi ndetse bashobore guhingura mu ntete z'ibigori.

Imifuko myinshi igerekeranyeko basoromeyemwo ibitegwa bita ivyema bikiri mu mashishwa bishobora gufungugwa bitetse mu mazi canke babi karanze akaba ari ibifungugwa bishobora kujanishwa n' izindi fungugwa nyinshi.

Ibiterwa bita ibiharage ni bimwe mu biterwa bikura biduga bigakurira mu mashishwa barangize bavyimbuye bakabikura mu mashishwa bakavyanikira canke bakabiteka ribibisi ni yondya ya mbere imfungurwa cane ku bantu benshi aho duherereye.

Intete z'ibiterwa bita ibiharage, zikaba zifise amabara atandukanye, kandi uko zitandukanye amabara ariko zitandukanye n'amazina. Hariho izisa n'ibara ry'umuhondo, izitukura n'izisa n'urwatsi arizo baba bita ibiharage bibisi.

Isi irimye neza irimwo n'ifumbire n'agafuko iruhande gafise amabara y'icatsi na yera, karimwo ibiterwa bita ibiharage, biteguwe yuko biriko birateragirwa muri uyo murima.

Ibiterwa bita ibigori bimanitse ku kigega akaba ari kimwe bakoresha mu kumisha ibintu bimwebimwe nk'ibigori Canke ibindi biterwa vy'intete kugira vyume baheze babihinguremwo ibindi bintu bitandukanye.

Igiterwa bita ikigori gishobora gufungugwa cokeje, kitetse mumazi, canke bakarindira bikuma bakabihinguramo ubufu. Ico giterwa rero kimanitse ahantu k'urusenge.

Uwo avuye gusoroma ibiterwa bita ivyema, afise bimwe mu maboko ibindi avyikoreye mu mugongo. Yambaye igitambara mu mutwe c'amabara yera n'ayirabura, inyuma yiwe hari umurima w'ibigori.

Igiterwa bita ikigori cumye. Akaba ari ifungugwa nziza kuri benshi, aho bashobora guhinguramwo ubufu canke bagahinguramwo umusururu. Ubufu kugira bashobore kuronka ubugari canke ubutsima.

Udufuko tubiri rurimwo ivyema hamwe nakagopo, agafuko kamwe kakaba karimwo ivyema bikiri mumashishwa Kandi nako kakaba karimwo ivyema bitonoye hama ako kagopo nako kakaba karimwo ifu y'ivyema.

Abakenyezi babiri bambaye impuzu zirimwo amabara atukura ,ayirabura hamwe na yera bafise ibihiri bariko barakubita ibiharage biri muma shishwa kugira bitandukane n'amashishwa.

Kimwe mu biterwa birimwa cane mw'isi bita ibiharage n'igiterwa ngira kamaro mu mubiri w'umuntu ndetse na beshi barabifungura gose biba bifise udutete dutoduto bikaba bifise n'amabara atandukanye uko nyene aka ariko birutarutanya mu kuryoha.

Ubworozi bw'inkoko akaba arimwe mu bitungwa vyo mu bwoko buguruka igendera ku maguru abiri ikagira amababa utwiso twirabura dutoya n'akanwa gasongoye gasa nibara ritukura ikaba dushobora kuronka inkoko kazi canke isake.

Umukobwa n'umuhungu bakora akazi k'ubuvuzi bariko bapima igikoko bita imbwa, gifise amabara yera n'ayirabura kikagira amaso avanze ibara ryera n'iryirabura nabo bakaba bambaye impuzu zera.

Igitungwa bita ingurube gifise amatwi mare mare, umunwa muremure nutwiso dutoya twirabura kikaba gisa n'ibara ryera kikaba ari igitungwa gifungura gose.

Uduswi dushwa kuri dutanu turi ahantu hamwe akaba ari tumwe tuva mu magi aba yatawe n'inkoko tukaba ari tutoya dufise amaso yirahura tukagira utubaba dutoya tukaba dufise ibara rigomba gusa n'umuhondo rivanze n'igera.

Inzu bororeramwo ibitungwa bita inkoko, aho bishobora kuguma mumutekano bigatembera, bigafumgurira ahonyene, hakaba numuntu ariko arabigaburira yambaye impuzu zera .

Abantu babiri bambaye impuzu zisa n'icyatsi n'inkofero zifise ibara ry'icyatsi bateruye igitungwa bita ingurube, gifise amatwi maremare n'umunwa muremure gifungura rwose.

Ahantu hameze nk'ikiyaya har'utwatsi dutotahaye ,harigiriwe igitunrwa bita Inka kimwe mubitungrwa ngir'akamaro m'ubuzima bw'umuntu. Iduha amata ,ikakduha urushato dushobora gukoramwo Impuzu ndetse n'amashakoshi.

Igitungwa bita inka gifise amabara yera n'ayirabura ikagira umurizo muremure, amahembe maremare hakaba n'umuntu yicaye ariko arakama yambaye impuzu z'amabara y'irabura n'ayera.

Umworozi w'ibitungwa bita inkoko ahagaze, ariko aziha ivyo zifungura, akaba ari bimwe mu bitungwa vyo mu bwoko buguruka, zifise amabara atukura n’ayera, zikagira akanwakarekare gasongoye eka n'amababa.

Umugabo yambaye impuzu zisa nicasi ari ahantu hatungiwe ibitungwa bita inkoko ari bimwe mu bitungwa vyo mu bwoko buguruka bifise amabara atukura na yera bikagira utunwa dusongoye hamwe n'utwiso twirabura.

Agakoko bita agakwavu, kakaba gafise ibara ryera cane kakagira amatwi maremare n'utwiso dutoya twirabura, kakaba ari agakoko kanyaruka cane gafise umuvuduko mwinshi.

Udukoko bita uduswi ni tumwe mudukoko dushobora kuboneka mugihe inkoko iba yataye amagi hama ikayabundikira tugaheza tukaronka imiswi ariyo ishobora gukura igacika inkoko.

Kamwe mu dukoko bwo mu bwoko buguru kabita inuma gakaba gafise amabara yera n'ayirabura n'amabara tukura mu mababa yako gakaba gafise umunwa muremure usongoye uvanze amabara biri hamwe n'utwiso twirabura.

Umugwi wibikoko bita idendo bifise amabara yera nayirabura bikagira umunwa usongoye nutwiso dutoya twirabura, biri mumugwi wibikoko biguruka.

Igikoko bita igifyera. Kigendera ku maguru ane , gifise utwiso dutoyi twirabura, kikagira umutwe mutoyi. Gifise ikintu kigikingira kigumye cane n'aho woterako ibuye kitoshikirwa.

Kimwe co mu bwoko bw’ibitungwa biguruka bita idendo ifise amabara yera n’ayirabura , itambukira ku maguru abiri. Irikumwe n’uduswi twayo ahantu hari ubwatsi butobuti butarakura.

Agakoko ko mw'ishamba bita imende, ni agakoko gafise amabara yera n'ayirabura, kakagira ubwiso bwirabura, udutwi tureture kakaba kagendere ku maguru ane, kari mw'ishamba ahantu hari utwatsi.

Agakoko gatoya bita imbeba gafise amaguru ane amaso yirabura amatwi manini n'umurizo muremure gakunze kuba kaba mu mazu y'abantu konona cane kakarya impuzu n'ibifungurwa.

Igitungwa bita idendo kiri mu bwoko bw’ibitungwa biguruka ,kikaba gifise amabara yera n’ayirabura, kikagira umunwa usongoye kikaba kiri mu bwoko bw’ibitungwa bita amagi nka kurya kw’inkoko.

Kamwe mu dukoko two mu bwoko buguruka bw'inyoni bita umusure gafise umurizo muremure kakagira amabara y'umuhondo n'ayera mu mababa yako, kakagira akanwa kagufi gusa gasongoye n'utwiso twirabura.

Kimwe mubikoko vyo mubwoko buguruka bita Inuma. Ifise amabara yera n'ayirabura, ikagira amaguru maremare atukura hamwe n' numunwa karekare ikaba ihagaze kugiti cumye.

Igitungwa co mubwoko buguruka bita idendo. Ikaba ifise amabara yirabura n'ayera, ikagira akanwa gasongoye, amaguru maremare. Ikaba ifise agashami mukanwa.

Kimwe mu bikoko vyo mu bwoko buguru kabiyita umusambi gifise amaguru maremare kikagira amabara yera n'ayirabura akanwa karekare utwiso twirabura ikagira n'amababa maremare.